Ganin jamiin lafiya na musamman ga mara lafiya a asibitoci daba-daba akwai likitoci masu kwarewa ta musamman a kowani ɓangare da ya shafi lafiya jikin ɗan adam musamman akwai likitocin masu kwarewa na musamman ɓangaren lafiyan yara haka-zalika akwai likitocin na musamman wanda suka kware da huraswa na musamman ɓangaren shaanin da ya shafi mata haka akwai likitocin na musamman wanda suka sama huraswa na musamman abinda ya shafi lafiya ido haka-zalika akwai likitocin wanda suka huraswa na musamman ɓangaren abinda ya shafi lafiya ƙwakwalwa haka akowani ɓangare na jiki akwai likita wanda ya sami kwarewa ta musamman wanda yake horaswa na musamman domin lafiya shi wannan ɓangare to idan mutun ya kasance ba shi da lafiya idan yanda matsalan idanu yakan ziyarci jami’in lafiya wanda yake da horaswa ta musamman ga ɓangaren lifiya wannan idanu haka-zalika idan mutun yana da matsalan kwakwalwa akan kai shi domin ya ga likita wanda yake da kwarewa ta musamman a ɓangaren ita wannan ƙwakwalwa haka-zalika idan dai mutun ba shi da lafiya.

tsarin jigilar majiyaci daga inda yake ko inda wani hatsari ya auku domin a ɗauko wannan majiyaci zuwa asibiti cikin gaugawa kuma tare da bashi kulawar da ta dace kafin ya isa zuwa asibiti domin ya samu cikakkiyar kulawar da ta dace wannan tsari an samar da shi ne domin a sauƙaƙa sufurin shi majiyacin nan zuwa asibiti kuma tare da bashi kulawar da dace ana wannan tsarin yana faruwa ne ta hanyar wata mota wanda ake kira Ambulance wato motar asibiti motar jigilar majiyaci wannan mota tana ɗauke da ƙwararren jami’i wanda ya ƙware wajen bayar da kulawa kulawar da majiyaci yake buƙata akan hanya cikin gaugawa kafin ya isa ga asibiti domin ya samu cikakkiyar kulawa wannan mota ta asibiti tana ɗauko majiyaci daga inda yake ko daga gidan sa ko kuma a wani waje wanda hatsari ya faru wanda mota takan je cikin sauri domin ta ɗauko wannan majiyaci ko mara lafiya cikin gaugawa tare da bashi kulawar da ta dace kafin zuwa asibiti

Kulawar da ake ba wa mace mai juna biyu. Wato da zarar mace ta kamu da juna biyu za ta ziyarci asibiti mafi kusa da ita domin tabbatar da wannan juna biyu, in an tabbatar da shi za a sa mata lokaci bayan wata ɗaya ko duk bayan sati biyu wanda za ta rika ziyatar asibiti domin tabbatar da lafiyar iya karankanta da abun da ke cikinta. Wato wannan abu shi ake kira da zuwa awo wanda mata duk mai juna biyu takan ziyarci asibitin lokaci bayan lokaci zuwa ya kai ma ta haihu cikin ƙoshin lafiya. Wannan zuwa awon yana da matuƙar muhimmanci yan tabbatar da lafiyar ita wannan uwa da kuma abun da ke cikinta domin in tana zuwa awon akan daura ta akan mata gwaje-gwaje wanda sun hada da awon fitsari da awon jini da abubuwan da gwaje-gwajen da suka dace domin a tabbatar da lafiyan ita wanda kuma lafiya abun da ke cikinta. Haka zalika akan ba ta shawara akan yadda za ta kula da tsaftar jikinta da tsaftar muhalli da kuma inda za ta kasance a cikin koshin lafiya domin kasancewa cikin ƙoshin lafiya shi zai tabbatar da lafiya ɗan abun da ke cikin nan nata.

Kulawa ta musamman da mata masu ɗauke da juna biyu a asibiti a wajen likitan da yake da kwarewa dangane da juna biyu da kuma haihuwa. Duk macen da ta kamu da juna biyu akan so ta ziyarci asibiti domin ganawa da likitan da yake da kwarewa ta musamman a fannin da ya shafi juna biyu a ƙalla sau huɗu ko fiye da haka don tabbatar da lafiya ita uwar da abun da ke cikinta wannan kulawa wanda take dauke: da wannan ʧu:tar mai karja: garkuwar ʤiki wato: hiv akan taimaka musu waʤen ba su ʃa:warwa:ri: da ku:ma: daura su a kan magunguna: ta hanjar da in sun haiɸu ɗan zai zo: ʧikin laɸija: ba tare: da ja kamu da wannan ʧu:ta: ba haka zalika akan ba su ʃa:warwa:ri: a kan jadda za su kula ɗan bajan sun haiɸe: ʃi ʧikin laɸija: wanda take dauke da wannan cutar mai karya garkuwar jiki wato HIV akan taimaka musu wajen ba su shawarwari da kuma daura su a kan magunguna ta hanyar da in sun haifu ɗan zai zo cikin lafiya ba tare da ya kamu da wannan cuta ba. Haka zalika akan ba su shawarwari a kan yadda za su kula ɗan bayan sun haife shi cikin lafiya.

antibiotics magunguna ne wanda likita wato jami'in lafiya ke rubuta wa majinyaci ko mara lafiya wanda yake fama da cuta mai yaɗuwa wanda ƙwayan cutar bacteria ke sanyawa wannan magunguna na antibiotics suna magance cuta mai yaɗuwa wanda ƙwayar cutar bacteria ke sanyawa wannan magunguna na antibiotics suna maganci cuta mai yaɗuwa wanda ƙwayar bacteria ke sanyawa wannan magani na antibiotics yana magance cutar bacteria ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko ita ce wannan magani na antibiotics yana kashe wannan ƙwayar cuta ta bacteria wanda ita ke sanya cutar mai yaɗuwa sai hanya ta biyu wannan magani na antibiotics yana dakatar da yaɗuwar wannan ƙwayar cuta ta bacteria wanda ta ke sanya ita cuta mai yaɗuwa wannan magani na antibiotics yana zuwa a kaloli kusan guda uku kala ta farko shi ne wanda yana zuwa a ƙwayoyi sai kuma yana zuwa a na ruwa sai kuma yana zuwa a na shafawa wannan magani na antibiotics yana magance ƙwayar cuta ta bacteria wanda ta ke sanya cuta mai yaɗuwa a cikin jikin ɗan adam

dai dai taccen abinci wanda jiki yake bukata mai dauke da sinadarai da jikin dan adam yake bukata domin ya kasance cikin koshin lafiya da ginuwar wannan jiki wannan daidai taccen abin abinci wanda dauke da wasu sina darai wanda jikin dan adam yake bukata domin ya kasan ce cikin lafiya da kuma ginuwar wannan jiki akwai sinadarai wanda jikin dan adam yake bukata a kullum wanda ana samun sune a cikin abinci daban daban wannan sinadarai sun kasu gida biyar akwai sinadarin da ake samu a bangaren irrin kayan gona irrin su hatsi kamar masara da shikafa da gero da dawa sai kuma sinadarin da ake samu daga bangaren abinci wanda ake ce musu abinci masu gina jiki irrin su furotin wanda ake ce musu furotin da turanci ana samun wannan sinadari ne a cikin wake wake ko waken suya ko kuma kifi sai kuma sinadarin da ake samu a cikin kayan itatuwa irrin su lemu lemun fata ayaba da tuffa sai kuma kayan gayyaki ana samun sinadari daga kayan gayayyaki irrin su salak da cabeji anaso a kullum mutun ya hada wannan sinadaran a cikin abinci domin ya kasance cikin lafiya

Samar da abinci mai kunshe da dikkanin sinadarin da jikin ɗan adam da yake buƙata, mun kasacewa cikin lafiya da yiyuwar jiki, ya kamata mutum a duk rana ya samu abincin da yake ƙunshe da waɗannan sinadaran wanda jikinsa yake buƙata, domin ginuwa da kuma kasancewa cikin lafiya, domin kaucewa wata cuta. Waɗannan sinadarai ana samun su ne a ɓangarori daban-daban na abinci: da ɓangaren kayan itatuwa, kayan lambu, da ɓangaren irin su masara, su hatsi, da irin su wake, da nama. Ana so mutum a duk rana ya samarwa jikinsa waɗannan sinadarai, domin yiyuwan jikinsa da kuma kasancewa cikin ƙoshin lafiya. Gashinan abokai ne sun zanna suna cin abinci wanda yake ɗauke da duka waɗannan sinadarai wanda jikin ɗan adam yake buƙata daban-daban: daga ɓangaren kayan lambu, kayan ganyanyaki, da kuma ɓangaren su sinadari mai gina jiki, wanda ake samu daga ɓangaren su wake, da kuma dukannin sinadaran da jiki yake buƙata.

Tsarin yanda ake sanya bandeji ga mara lafiya ko kuma wanda hatsari ya faru da shi. Ya? Akwai tsari dabam dabam yanda ake sanya bandeji ya danganta da irin ciwon dashi mare lafiya ke da shi ko kuma inda ya samu wannnan, inda ya samu wannan ciwo ko karaya a jikinsa. Idan rauni ne ka dai ya samu akan wa, da fari akanyi wa wannan raunin diresin, wato ma’ana a wanke shi domin cire duk wata kwayar cuta da da takan sanya cuta, bayan an wanken sai a sanya auduga a rufe sai kuma a sanya filasta a wannan a a filastin din raunin, idan akayi haka kuma sai abi da wannan bandejin a tabbata ya rufe duka diresin din da akayi, ya rufe duka ciwon da yake jikin mare lafiyan. Haka zalika in karaya ce mutum yayi yana yin yanda ake sanya bandeji ya banbanta da yana yin rauni, ace rauni ne kaɗai ya ji, idan karayya ce akwai, in a hannu ne akwai yanda ake sanya bandejin in a ƙafa ne? A kowani yana yi akwai yanda ake sanya bandejin.

abubuwan da suke kawo togaciya ga bin tsarin iyali ga ma’aurata akwai abubuwa da yawa wanda suke hana ma’aurata mata da miji hawa kan tsarin iyali kaɗan daga cikinu na farko shi ne akwai rashin samun ilimi rashin ilimi ga ma’auratan dukansu macen da namijin wannan yana hana su hawa kan tsarin iyali na biyu dakwai al’ada da dakwai al’ada al’ada tana taka rawa saboda a wasu al’adu suna ganin kamar bai dace ba bin tsarin iyali sai kuma na uku dakwai addini addinin su ma’auratan addini shi ma yana taka rawa wajen wajen kawo togaciya ga bin tsarin iyali sai kuma dakwai rashin wayewa rashin wayewa ta zamani ita ma wannan rashin wayewar tana taka rawa sosai wajen hana ma’aurata bin tsarin iyali sai kuma dakwai rashin samun asibiti a kusa da ma’aurata rashin samun asibiti a kusa shi ma yakan hana ma’aurata yin bin hawa: kan tsa:rin ija:li: waɗannan abu:buwan duka sukan ka:wo to:gaʧija: ga bin tsa:rin ija:li:

dakatar da zubar da jinni ayayin da akaji rauni ko ciwo hanyar da abi a yayi da akaji rauni ittace za’a kwantar da wanda yaji rauni idan aka kwantar dashi sai a samo auduga wato kada sai a sanya a inda jinin nan yake zuba adanne domin jinin ya tsaya da zuba idan aka danne idan da hali inda raunin yake zaka dagashi sama ya wuce dai dai da zuciya wato kadan idan a hannu ne a daga hannun sama idan a baki ne ko fuska a daga bakin sama domin jinin ya dai na zuba idan audugan da kasanaya da aka sanya ta jinin ya shanye ta to za’a kara samun wata Kaden ka sanya ta saika kara danne wajen domin jinin ya tsaya da zuba inya kara shanyewa haka za’a kara samun wata kaden ka saka ka danne har sai wannan jinni ya tsaya da zuba sannan sai ayi diresin sai akai mutun asibiti mafi kusa

Cutar daji wanda take kama mama, wato cutar mama ta daji. Wannan cuta cuta ce wadda take adaban al’umma wadda take kama, tafi kama mata wanda suka shekara hamsin zuwa abinda ye gaba. Wannan cuta ta daji takan iya kama har wa’inda basu kai shekara hamsin din ba kuma takan iya kama har maza amma dai tafi anfi, tafi kama mata waɗanda suka shekara hamsin zuwa abinda ya yi gaba. Wannan cuta tana da mataki mataki har guda huɗu, wanda mataki na farko shi ne a ya yında shi ne ya yinda ita wannan cuta ta shiga wanda ta fara, bata fara girma ba wadda ta kama shi ƙoƙon maman tana nan ciki amma bata fara girma ba. Sannan na biyu shi ne wanda ta fara yaɗuwa ta fara girma. Sai sitaje na uku wanda ta girma ta zama wani a jikin mamai. Sai sitaje na huɗu wanda ta yaɗu izuwa wani ɓangare da dama na jikin shi mumur mutum. Wannan cuta tana da alamomi da yawa, alamomi na farko shi ne za a ga bambamcin girma na maman ya kumbura, sai kuma ƙulutu da ake gani a jikin maman ko aga gwarzane gwarzane a jikin mamai da kuma zubar da ruwa a jikin maman da kuma.

Hanyoyin shayar da jarirai. Akwai hanyoyi dabam dabam wanda mata kan bi domin suga sun shayar da jariransu, ga kaɗan daga cikinsu: Akwai shayarwa ta rigingi ne wato wadda ake kira da laid back position, wannan shayarwa ita ce wadda uwa zata kwanta a rigingine, za ta kwanta a kan gado akan bayanta, za ta sa matashi yanda fuskanta za ta kalli sama, sai ta daura jaririnta a kirjinta, sai tayi amfani da hannayenta, za ta yi amfani da hannayenta wajen kan mamanta izuwa bakin jaririn. Akwai shayarwa ta cradle hold, wannan shayarwa ita ce idan mace za ta shayar da yaron nata da mamanta na hagu, zata rike yaron da hannunta na hagu sai ta yi amfani da hannunta na dama domin daidaita kan maman izuwa bakin jaririn. Akwai kuma shayarwa da ake kira da cross cradle hold, wannan shayarwa ita ce wadda idan mace za ta shayar da yaron nata, jaririnta na ta ga mamanta na hagu, za ta rike yaron da hannunta na dama sai ta yi amfani da hannunta na hagu domin daidaita kan maman izuwa bakin yaron. Akwai kuma shayarwa na side lying position, wadda ita ce ake kira shayarwa ta gefe, wadda mace za ta kwanta a gefenta, za ta sanya matashi akan bayanta, amma za ta kwanta a gefenta sai ta yi amfani da kafaɗanta, ta tallafi yaron sai ta shayar da yaron nata a wannan ɗinta. Akwai kuma shayarwa na kuma na football hold, wanda anfi amfani da ita ga ‘yan biyu, wadda mace za ta rike jariran a gefe da gefe sai ta shayar da su duka biyun a tare.

Kasancewa cikin ƙoshin lafiya tare da abinci dedai aljihunka. A; mutum zai ze; ze iya kasancewa cikin ƙoshin lafiya tare da samun abinci mai ɗauke da sinadari duka wanda jiki yake buƙata ba tare da ya kashe maƙudan kuɗaɗe ba, musamman ma ga ‘yan makaranta. Akwai dabaru wanda ake bi wanda mu; mutum zai iya samar da abinci kala-kala kuma kowanne ya zamana yana ƙunshe da sinadarai wanda jiki yake buƙata domin kasancewa cikin lafiya da kuma ginuwar shi jikin. Musamman ma ga wanda ba su da hali, saboda a sinadarai da yawa ana samun su a abinciccika kala-kala daban-daban musamman irin sinadarin da ake samu a jikin nama. In mutum bai da haalin sayan wannan naman, to ze iya sayan wake, sinadarin da ake samu a nama, shi ne ake samu a wake. To, in ka ci waken nan, kamar ka ci naman nan ne. Haka zalika, idan mutum ba zai iya sayan sutur; a; tuffa ba, to zai iya sayan lemu na zaƙi shi ma duka sinadarin da ake samu a tuffai, shi ake samu a haka. Ta wannan dabarai, mutum zai iya samar wa kansa abinci mai ƙunshe da sinadarai na gina jiki dede da aljiihunsa.

‘chronic pen’ wato, matsanancin ciwo, wannan matsanancin ciwo, a; yakan; a kan ji shi a jikim; jikin mutum wanda yak; wani yakan ɗau watanni ko ma shekara. Dan wani ma, ze iya fin shekara, kuma shi wannan matsanancin ciwo, ze iya s; ze iya samun ƃangare na jikim mutum, shi ne kawai mutum ze ji jikinshi yana mai ciwo ko hannu ko ƙafa ko dai wani ƃangare ko kai ko baya wanda wannan ciwo, wanda ze ɗau kwanaki har ya kai wata da watanni. Wani ma, ze iya fin shekara, wannan ciwo yana nan kuma shi ciwan ze iya zuwa, se ya tafi, wani kuma ze iya kasanc; ze iya kasancewa dika za ka ringa jin zafin na dika wa; wa; wa; watanni za ka ji kana jin zafin. Wani kuma, ze iya zuwa, ya zo yau gobe ba za ka ji shi ba ko se bayan kwanaki ka ƙara jin; jin shi ko kuma se kayi wani aikin za kaj ji shi. To, wannan abubuwan da suke haifar da wannan matsanancin ciwo suna, akwai abubuwa da yawa; akwai abubuwa da yawa da suke haifar da shi, to ma idan mutum yana ya; ya kamu da wannan ciwo, shi ne a dage a gano mi yake sa mai wannan matsanancin ciwan, se ai maganin shi.

Wato ƙaramin asibiti ko kuma karamar cibiyar lafiya, wannan ƙaramin asibiti ko ƙaramin cibiyar kiwon lafiya, wani gini ne wanda ake ginawa asibiti ne amma karamin wanda ake ginawa a cikin unguwanni ko kuma a ƙauyuka domin duba marasa lafiya. Domin marasa lafiya su zo a duba su har a kwantar da su su yi jinya a cikin wannan ƙaramin asibiti. Kuma shi wannan ƙaramin asibiti yakan gina ɗan karamin, akan sa mai suna ƙaramin asibiti .Akan gina reshen shi a sa mai suna ƙaramin asibiti. Akan je ƙauyuka a gina musu shi reshen wancen babban asibitin na birni domin sauƙaƙa musu sauwaƙa musu zuwan nan cikin birnin zuwa babban asibitin. Kuma shi wannan ƙaramin asibiti gwabnati takan gina shi har ila yau yan kasuwa sukan iya gina shi, kuma akwai ire-iren kananan asibiti da yawa. Akwai wanda akan iya gina ta domin su ba da kulawa ga wani fanni na lafiya misali akwai irin ƙaramin asibiti na wanda suke duba duk matsalar da ta shafi ido. Haka zalika akwai wanda ita iya karbar haihuwa yake yi haka akwai ƙaramar asibiti wanda yake duba matsalar kunnuwa haka Akwai ƙaramin asibiti wanda yake duba matsalar ƙwaƙwalwa

Cutar kol wato cutar mura. Cuta ce wadda akan iya daukanta ta a sararin samaniya ta hanyar ƙura ko kuma matsanan cin sanyi, wanda idan mutum ya kamu da ita zai iya gogawa wani ta hanyar gaisuwa ko yin atishawa a kusa da mutum mai lafiya. Wannan cuta ta mura ta kan shafi hanyar da iska yake shiga jikin mutum har izuwa hunhu, wato daga hanci, maƙogaro har zuwa shi hunhun. Wannan cuta idan ta samu mutum ana ganeta ne daga alamomi kamar haka:- Wanda ya kamu da wannan cuta ta mura akwai alamomi da suke bayyana kamar haka:- matsanancin ciwon kai da kuma kasala da kuma cushewar hanci, wata takan sa hancin mutum ya cushe ko kuma ta sa hancin mutum ya yawaita zubar da ruwa, yawaita zubar da ruwa, akan iya magance wannan cuta ta hanyar shan magani da kuma yawaita shan ruwa sosai yauwa ya yi.

“Common pregnancy Complications”, wato ire-iren ƙalubaben da ke tattare da juna biyu. Mace takan fuskanci ƙalubale da dama a lokacin da ta samu juna biyu har i zuwa lokacin da za ta haihu. Waɗannan ƙalubale suna da yawa wanda sun haɗa da ya; kasalaj jiki da kwanciyar ɗa a cikin mahaifa da de sauran su. Amma za mu yi magana a kan dedetuwar cibiya ga; ga; jinjiri a cikin cikin mahaifiyar tasa wanda ake kira “plazanta prebia”. Wanna ƙalubale kusan ya rabu gida biyu, akwai wanda akwai “total plazanta prebia” akwai “partial plazanta prebia”, wanda “total plazanta prebia” shi ne wanda cibiyar jinjiri ta; za ta rufe dika hanyar da jinjiri ze bi ya fito daga cikin mahaifa. Se kuma “Partial plazanta prebia” shi ne wanda cibiyar takan rife wani ƃangare ne ba; amma ba dika ba, na ƙofar da jinjiri ze fito daga cikin mahaifa. Wannan matsala akan same shi ne da zarar mace cikinta ya doshi wata shida zuwa wata bakwai. Wannan ba ƙaramin ƙalubale ba ne, idan ba a magance shi da wuri ba yakan haifar da yawan zibad da jinni kuma yakan ma iya kai ga sawa; yakan kai ga sa mace ta yi ƃari kuma yakan kai ga sa har a yi wa mace aiki wato “cs”.

Komuniti aut rich furograms wato shirye-shiryen da ake yi ake kaiwa ga al’umma na fanin lafiya domin a wayar da kan al’umma kuma a taimaki wannan al’umma. Irin wannan shirye-shirye asibitoci ko kuma ince gomnati sukan shirya irin wannan shiri, harma wannan ma ƙungiya mai zaman kanta takan shirya wannan shiri domin a taimakawa al’umma, musamman al’umman ƙauyuka, ko karkara wanda zuwa asibiti ya kan basu wahala ko kuma wanda bama sa zuwa asibiti, wanda asibiti yake nesa dasu. Akan ware rana kwaya ɗaya ko biyu wadda akan tattara jami’a likitoci a ɗauki magunguna da allurori da duk abunda ya dace aje wannan kauye ko karkara inda idan aka je za a kafa sansani za ayi kwana biyu a wuri inda duk wani mare lafiya wani wanda yake fama da wata rashin lafiya zai zo yaga wa’innan jami’ai da aka zo dasu, domin su duba shi su bashi magunguna, kuma shi irin wannan furo, irin wannan shirin da ake yi ba wai dole sai anje wannan ba, akwai irin wanda ake bi gida-gida domin ayima mutane rigakafi na cututuka akan bi gida-gida. Misali irin su rigakafin foliyo da rigakafin shan inna, irinsu suma ana bi gida-gida domin. Irin su ne shirye-shiryen da gamnati ko ƙungiya mai zama takan shirya.ss

Community support for the mental health, wato ire-iren gudunmawar da al'umma ta bayar ɓangaren lafiya ƙwaƙwalwa. Lafiyar ƙwaƙwalwa tana da matukar muhimmanci ga al'umma ya kamata a kowacce al'umma suna ba da wata gagarumar gudummawa ɓangaren ita wannan lafiya ta ƙwaƙwalwa. Do:min dole a ciki al'umma za ka samu dole a samu wadanda suke da matsalar ita wannan ƙwaƙwalwa. ita wannan ƙwaƙwalwa ta kasu zuwa hawa-hawa. akwai wanda yar taɓuwar hankali ne da su, wasu kuma: har hauka ma suna yi, da ire-iren waɗannan mutane ya kamar har al'umma su ba su gudunmawa saboda don ganin an shawo kan matsala nasu kar ta yi nisa domin idan ta yi nisa za su al'umma da suke zaune da su ba za su ji daɗi ba saboda za yi abubuwan da ba su dace: ba. ire-iren gudunmawar shi al'umma ya zama na cewa waɗanda ba su yi nisa ba suke da ɗan matsalar ƙwaƙwalwa a gano su a zauna da su, kar a rika barin su suna yawo su kadai a kamo su a zauna da su a ji meye damuwarsu a magance musu. Domin mafi yawa damuwa takan haifar da matsalar ƙwaƙwalwa kuma: a samu wani wajen a gina waje na musamman do:min duk wanda aka gano yana da matsalar ƙwaƙwalwa da matsalar ta shi ta yi nisa yana ma hauka sai a killace shi a riƙa ciyar da su ana ba su magungunan do:min su sama sauki.

Komfure hensib sejuwal idukashin, wato gamsashen ilimin saduwa tsakanin jinsin mace da jinsin namiji, wannan ilimi yana da matuƙar amfani ga al’umma musamman ga matasa waɗanda suke dab da shiga shekarun balaga ko kuma ma’aurata koma wanda sukai aure sabbun aure, wannan ilimi ya kun shi tsabta, yanda mutum zai tsabtace al’auransa da kuma yanda mutum zai kiyayye kamuwa daga cututuka waɗanda ake yaɗa su ta hanyar saduwa da kuma yanda mutum zai kiyayye kansa kansa ko mutum yanda zai kaucewa daukan cikin da ba’a shirya masa ba da kuma yanda mutum zai yardama wani jinsi domin saduwa, da kuma yanda mutum zai dau wani nauyin wani jinsi da kuma mutum kasancewa cikin lafiya. Wannan ilimi yana da matuƙar amfani domin akan koyawa mutum yanda ake yin wannan ita saduwar da kuma yanda dayan jinsin yake, yanda mutum zai san yanda ma’alaman jinsin mace da kuma jinsin namiji. wannan yana da matuƙar amfani domin yakan koyama mutum yanda mutum zai tsarawa kansa hanya rayuwa saduwa da kuma yanda zai tsarawa haihuwa cıkın tsari da lafiya.

Kofinis sitaratajis wato hanyoyin da ake bin domin kaucewa damuwa. Kaucewa damuwa ko gujewa damuwa yana da matuƙar mahimmanci domin damuwa in tayiwa mutum yawa takan haifar da matsaloli da dama, wanda har takan kai ga samarwa mutum matsala ta kwakwalwa, shiya sa yana da matuƙar muhimmanci mutum yasan hanyoyin da zai bi wajen kaucewa ita damuwa. To kadan daga cikin hanyoyin da akan bi domin gujewa damuwa sun haɗa da tsari na rayuwa, mutum ya tsare wa kansa rayuwa da fitar da jadawali na abubuwan da mutum zai yi da kwai kuma yawan fita motsa jiki akwai kuma kula da lokaci shi ne mutum kar ka rinƙa sabawa lokaci da kwai shiga cikin al’umma ba a son mutum yana yawan zama shi kadai sai kuma, da kwai kaucewa tunani na banza ana so koda yaushe mutum in zai yi tunani ya ringa tunani mai kyau, saboda yawan yin tunani tunani ya ringa tunani mai kyau, saboda yawan yin tunani mara kyau zai haifarwa da mutum damuwa. Da kwai yin samun abokin hira ba’a so mutum yana yawan zama shi kaɗai sai kuma yawan sauraran ‘yan waƙe waƙe da kaɗe kaɗe da kwai kuma yin wanka akan lokaci.

yanda mutum zaI ji da tsadar kuɗin asibiti to idan mutum ya je asibiti kuma kuɗaɗen da za a mai magani ko kuɗaɗen maganin suna da matuƙar tsada akwai hanyoyin da mutum ya kamata ya bi don ganin cewa ya biya wannan kuɗaɗe to ga kaɗan daga cikinsu hanya ta farko shi ne mutum zai iya neman taimako daga gidauniya za ka iya tambayan a nan asibitin ka ji in akwai gidauniya da take ɗaukar nauyin magani sai a maka rijista sai ka shiga a sanya ka ciki idan kuma kana da inshora ita ma za ka iya amfani da ita wajen ganin ka biya wannan kuɗaɗe masu tsada dakwai kuma hanyar da za ka bi wajen ganin ka bija kuɗaɗe shi ne: ka nemi ragi daga su asibitin ka ji in dakwai wani sauƙi ko ragi ko na wannan da za a yi da za a iya maka sai ka nema xxx idan an maka sai ka biya za kuma ka iya tambayarsu ka ji idan suna amsar biya da kaɗan kaɗan za ka iya biya da kaɗan kaɗan har ka biya wannan kuɗaɗe dakwai kuma hanyar da za ka nemi taimako daga ƙungiyoyi wanda suke taimaka wa marasa lafiya wanda ba na gwamnati ba za a iya nema sai in ka dace sai su biya maka

Farashin da ake biya a asibiti yayin duba maralafiya ko kuma bayan an duba mara lafiya, to farashin da ake biya ya danganta da irin cutar da take damun mutum, ko kuma irin abunda mutum yage yayi a wannan asibitin. kuma hallau, farashin yana banbanta da irin asibitin, musamman ma tsakanin asibitin na gomnati da na ’yan kasuwa. Asibitin ’yan kasuwa ya fi na gomnati tsada, haka zalika, akowani asibiti in ka je akwai kuɗin da ake biya wanda na ganin likita ne in iya ganin likita za ka yi akwai kuɗin da za ka biya domin ganin likita. Haka zalika akwai kuɗin gado, wanda in an kwantar da kai a asibiti, za ka biya kuɗin gado wanda shi wannan kuɗin gado, kullin-kullin ne ake lissafa duk kwana ɗaya akwai kuɗin da ake biya, haka zalika akwai kuɗin magani da ake biya wanda idan ka ga likita um in za ka sayi magani za ka biya kuɗi, zanan magani a asa, sannan a baka wannan magani kuma shima, wannan kuɗin yadanganta da yanayin magunguna, saboda wani maganin ya fi wani maganin tsada. Haka zalika, akwai kuɗin da ake biya na gwaji, na gwaje-gwaje da ake yi, suma sun dangata yanayin gwajin da za'ayi maka, yanayin kuɗin da za ka biya. Akwai gwajin fitsari, akwai na jini, akwai ma ɗaukan hoto da ake, wanda ake kira X-ray, ɗaukan hoton ƙasussuwa suma ana biyan kuɗi, suma kuɗin ya banbanta.

“Coverage limitations” wato, gejin abin da Kamfanin Inshora yakan ɗauke wa mutun idan rashil lafiya ta kamu da shi ko kuma wani hatsari ya auku da shi, aka kai shi a asibiti, idan mutun ya yi rijista da shi wannan kamfani na inshore. Akan; akwai dede iya abin da kamfanin inshore yakan iya ɗauka nauyi n; ta fannin kuɗi idan an yi wa mutun, a; idan an yi wa mutun magani a asibiti ko kuma idan mutun hatsari ya faru da shi ko kuma an kai sa a asibiti, an yi masa aiki. To, abin da yake faruwa, kamfanin inshoran da kai rijista da shi, yakan ɗau nauyin kuɗaɗe, a; diyya; yakan ɗau nauyin kuɗaɗen da za a biya na fannin ita wannan lafiya da ko kuma idan an maka wani aiki. Abin da yake faruwa, shi ne, shi kamfanin inshoran nan, ba su cika ɗaukan nauyin gabaɗaya ba. A wani lokacin, ya danganta da yanayin tsarin inshora ɗin taka, sika; takan ɗau nauyin dedai ko s; su ɗau nauyin rabi, se ka biya rabi. Sukan kuma zuwa, akwai tsarin da za su iya ɗaukan nauyin kaso saba’in ko tamanin ko casa’in, se kai ka biya sauran. Ya danganta da tsarin da mutun ya yi da shi wannan kamfani na; na inshore. Kamfani inshore yakan ɗau nauyin kuɗaɗen wannan, dede iya abun da tsarin naka ya; ya bayar.

“Covid 19” wato, cutar koron bairos. Wannan cuta ta korona bairos, cut ace wadda ƙwayar cutar bairos take yaɗawa, wanda takan yi yawo a iska. Wannan cuta, ta sam; ta karaɗe duniya a shekara ta dubu biyu da sha tara zuwa dubu biyu da ashirin, wanda ta samo asali aka fara samun ta daga ƙasar Sin. Wanda daga bisani ta karaɗe duniya kuma wanda tai sanadiyyar mut; sanadiyyar mutuwar s; mutane sama da miliyoyi a faɗin duniya. Wanda, daga bisani, aka yi riga-kafin ita wannan cuta ta korona bairos wanka aka yi; ake yi wa mutane domin kar su kamu da ita wannan cuta. Wannan cuta, takan shafi hanyar da iska yake bi ya shiga jikin ɗan Adam. Wato, tun daga baki, maƙogoro, da; har i zuwa hm; hunhu. Alamomin wannan cuta sun haɗa da kasala da zazzaƃi me zafi da yawan jin jiri da kuma bushewam maƙogoro, za ka ji maƙogoronka ya bushe. Da kwai kuma, idan mutun ya miƙe ze ringa jin ji; ji; jiri, da kwai, tana shafar tinani mutun ze ji ya kasa yin tinani, tana shafar ƙwaƙwalwa. Wannan cuta, idan mutun ya kamu da ita, akan killace shi, dan kar ya goga wa mutane kuma ana; idan mutun ya fara ganin alamomin wannan cuta, akan killace shi har sai ya yin a sati uku, har sai wannan alamomi sum fit; sum; sum fita.

.Distance tolerance facilities, wato tazarar da mutum yakan shanye kafin samun cibiyar lafiya mafi kusa wannan tazara da ke tsakanin mutum da zuwa cibiyar lafiya tana taka rawa ga samun cikakkiyar kula da lafiya domin waɗanda suke da nisa tsakaninsu da cibiyar lafiya take akwai nisa da yawa akwai tazara da yawa yakan zama musu ƙalubale da samun cikakkiyar kulawa ta lafiya. Musamman mutanen da suke a karkara da ƙauyuka suna fama da wannan tazara domin kafin su zo ga Cibiyar lafiya mafi kusa yana zamo ƙalubale a gare su yakan zama kamar qani cikas ne da yake hana su samun ita wannan kulawa ta lafiya. A zamanance an ƙirƙiro wata taswira wanda take nuna dauke da cibiyoyin lafiya wacce za ta nuna cibiyar lafiya mafi kusa da kai indai kana da wayarka ta salula za ka iya shiga ka gani cibiyar lafiya domin samun kulawa. Domin idan tazara tai yawa yakan jawo asarar rayuka da rashin samun ita kulawa ta wannan lafiyar

doctors wato likitoci ko kuma jami’an lafiya likitoci ko kuma jami’an lafiya mutane ne wanda suka samu ƙwarewa ta musamman ɓangaren lafiyar jikin ɗan adam kuma waɗannan mutane akan same su ne a cibiyar lafiyoyi daban daban akan same su wato a asibiti akan same su a asibiti wanda idan mara lafiya ko majinyaci ya je yakan same su ya yi musu bayani ga abin da yake damunsa sai su rubuta mai magunguna waɗannan likitoci ko jami’an lafiya suna da yawa kuma akwai waɗanda sukan samu ƙwarewa ta musamman a ɓangaren jiki na daban daban a jikin ɗan adam akwai likitocin wanda suka samu ƙwarewa ta musamman a ɓangaren idanuwa akwai waɗanda suka samu horaswa ta musamman ɓangaren ƙasusuwa yanda ƙasusuwa suke da kuma matsalolinsu in an samu yanda za a yi a magance su haka zalika akwai likitoci waɗanda suka samu ƙwarewa ta musamman ɓangaren zuciya wanda duk wata matsala ta zuciya idan ta faru to su ne suke kula da ita haka zalika akwai likitoci wanda suka samu ƙwarewa ta musamman a ɓangaren kunne wanda idan duk wata matsala su ne haka zalika akwai likitoci na musamman wanda suka samu ƙwarewa a ɓangaren ƙwaƙwalwa wanda idan duk wata matsala su ne xxx haka zalika akwai likitoci na musamman wanda suka samu ƙwarewa a ɓangaren baki akwai likitoci da yawa wanda kowanne yana da aikinshi yadda ya dace

likitoci ko jami’an lafiya suna taka rawa wajen warware abubuwan da harkar lafiyan da wasu mutane suke gani ma kamar sun yi ʧikas, da al’adarsu ko addininsu. Musamman ma wajen ga i: iyaye, wanda suka yi aure ko suka zo musamman wajen zuwa awon ʤuna biyu, da kuma hawa kan tsarin iyali. Wasu mutane waɗanda, wasu mutane musamman mutanen ƙayje, wasu suna ganin, kamar hawa tsarin iyali ya ci karo da addini addininsu ko al’adarsu. Ko kuma zuwa awoon juna biyu idan mace ta sami juna biuyu, wasu sukan gani kamar zuwa awon juna biyu, kamar ya ci kato ko bai datee ba a addininsu ko al’adarsu ba. To likitoci suna taka rawa wajen warware wannan matsa matsalolin. Ta: hanyar ba da shawarwari da kuma nuna masu cewa wannan abun da za so zo yike ko juna biyu, bai yi ʧikas da al’ada ba ko addini ba. Hasali ma yana ƙarawa mutum lafiya da kuma yadda mutum zai zauna cikin ƙocin lafiya ba tare da wata matsala ba, musamman ma waken zuwa awon juna biyu. A kan nusan da ifali cewa zuwan zuwa awon juna biyu, jana da matuƙar amfni ga ɗan da yake ciki da kuma lafiya ita kuma uwar ma gaba ɗaya.

Imajansi izetif in fobilis sifesis wato hanyar fita cikin gaggawa duk wani gini wanda yake tattara mutane da wato ana yin hanya ta musamman domin fita daga ciki idan wuta ta kama a wannan waje ko kuma iftila’i ya faru. Ita wannan hanya ana yin ta ne domin mutum ya fita daga cikin lafiya kuma kaje ka fita daga wannan waje ba tare da wani abu ya sameka ba. Ita wannan hanya ana yinta ne a asibitoci da kamfanin nika duk wani waje dake tara mutane da yawa saboda koda gobara ta tashi mutum sai ya bi wannan hanyan ya fita, kuma ita wannan hanya ana yinta ne da ƙofofi masu kyau kuma ƙofofin ba a sa musu mukuli domin yanda kowa zai iya bi ya fita daga cikin wannan gini ba tare da yasha wahala ba ko ko wani ya same shi domin ya fita cikin gaggawa kuma irin wannan hanya ana yinta ne mai faɗi yanda mutane da yawa za su iya bi a lokaci ɗaya su fita daga cikin wannan gini duk a gine gine in dai gini zai tara jama’a da yawa irin su wajen kasuwa ko kamfani ko asibitoci duka suna da wannan hanya da kofofin wanda mutum zai fita cikin gaggawa.

Emergency room. Wato ɗakin kulawar gaggawa, a kowanne asibiti akan ware wani sashe na musamman domin ba da kulawa ta gaggawa ga wadanda suke da buƙatar wannan kulawa ta gaggawa akan ware wannan sashe, majority akan ware ɗaki ɗaya ko biyu domin ba ita wannan kulawa ga masu baƙata wanda shi wannan ɗaki na gaggawa a kodayaushe akwai likitoci na musamman wanda aka ba su atisaye na musamman na ba da wannan kulawa na gaggawa kuma shi wannan waje ana ko mafi yawa ana kai wanɗanda hatsari ya afka musu suka ji mummunar rauni ko kuma waɗanda gobara ta ci ko waɗanda suke buƙata. In ba a ba su wannan kulawa ta gaggawa a lokacin da ya dace ba za su iya rasa rayukansu su ake kai waje na musamman domin ba su kulawa wanda da zarar an ba su kulawa nan idan aka tabbatar cewa sun fita daga wannan mataki wanda za su iya rasa rayuwarsu sai a maida su ɗakin jinya domin su ci gaba da jinya inda za su inda warkewa sai a sallamesu.

Imajansi shalta wato wajen zama na wucin gadi na gawgawa. Wannan wajen zama na wucin gadi akan bayar dashi ne ga al’umman da wani lftila’in rayuwa ya same su.iron su girgizan ƙasa da ambaliyar ruwa da ko kuma wutar daji ko gobara. Wannan mutane akam, wa’inda ifila’ ya ha, ya rusa dasu akan samar musu da wannan wajen zama na wucin gadi domin su zamna ashi a cikin wannan waje har izuwa lokacin da za su mallaki gidajen nasu ko kuma za a gama gyaran waɗannan gidajen nasu wanɗa wannan iftila’i ya rutsa da su sai su koma. Kuma wannan aaa wajen zama na wucin gadi gomnati takan samar dashi ko kuma ko kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu sukan bayar da wannan tallafi na wajen zama domin waɗanda iftila’i su shiga su zamna, kuma ana amfani daaa wajen gina wajen gina wannan waje na musamman akanyi amfani da falastik ko tamfal ko kuma akanyi amfani da wasu gine gine wanda aka gina domin wani abu sai a maidasu wajen zama na wucin gadin irin su masallatai da coci akan maida su wajen zama na wucin gadi.

het helin wato neman waraka ba tare da anje asibiti ba wannan het helin mutane ne wanda suke yinshi idan basu da lafiya mai makon suje asibiti sai je sai su je wajen malaman su ko kuma fastoci majority mutane da suka fiyin wannan het helin akwai mutane masu wata addinai shine sun yarda da cewa abunda suke bautawa shine zai basu lafiya wasu nayin addu’oi ga wannan abunda suke bautawa domin ya basu lafiya ba tare da sunje asibitoci ba ba haka zalika idan wasu daga cikin musulmai ko kiristoci sunayin wannan abun ko suje wajen malamai idan musulmai ne su kama kansu suyi masu addu’a sai su samu sauki idan kuma mutum kirista ne ya kanje wajen fasto ya kama kansa yai masa addu’a ko kuma a dau wani ruwa a bashi ko malami yayi tofi mutun ya dauka yasha domin yayi waraka daga abun da ke damun sa haka zalika masu bautan wani abu suma masu bautan irrin rana da wata ko wuta su sukan je wajen abun bautan nasu wasu harsuna ma abun bautan sadau karwa domin samun lafiya daga abun da ke damunsu

Common Pregnancy Complications, Wato ire-iren ƙalubale da suke tattare da juna biyu, mace mai juna biyu takan kamu da ƙalubale tun daga lokacin data ɗauki ciki har zuwa lokacin da za ta haihu, shi ya sa ake so matanka ta ringa zuwa aisibi duk bayan lokaci zuwa bayan lokaci domin kaucewa ire-iren waɗannan ƙalubale, ƙalubalen suna da yawa, kamar irin su yawan jin jiri da ciwon kai da dai sauransu suna da yawa, amma wanda za mu yi magana akai shi ne akwai wanda ake kira wato plaxanta prebia wato laulayewar cibiya, wannan laulayewar cibiya yana da matsala yana kawo ƙalubale ga mace mai juna biyu, yana kawo matsaloli da yawa wanda yakan kai ga ya sa mace ta yi ɓari ko kuma ta kasa haihuwa har sai an yi mata aiki, kuma wannan shi har kala kusan biyu ne, plaxanta prebia wato laulayewar cibiya, na farko shi ne wato wanda cibiyar jariri wanda yake kwance a cikin uwa wato cikin mahaifar cibiyar za ta rufe gabaɗaya, hanyar da jaririn zai bi ya fito in lokacin haihuwar shi ta yi. Akwai kuma passion plaxanta prebia wanda ita cibiyar ba ta rufe gabaɗaya sai ta rufe wani ɓangare na daga hanyar da jaririn zai bi ya fito wanda za ta hana shi fitowa, irin wannan in an gano da wuri akan iya magancewa, idan kuma ba a gano da wuri ba yakan kai da ya sa mace ta yi ɓari ko kuma yawan zubar da jini daga ƙarshe ma ta kasa haihuwa ko kuma lokacin naƙudanta bai yi ba ta fara naƙuda.

Komuniti aut furogram. Shirye shirye ne wanda asibitoci ko gomnati ko ƙungiya mai zaman kanta ta kan shirya domin kai ziyara ga ƙauyika waɗanda musamman waɗanda suke da nisa, suke da tazara sosai tsakaninsu da izuwa cibiyar lafiya. A wannan shirye shirye akan ɗau kwararun likitoci kwararun jami’an lafiya domin a ziyarci gari ko kauye domin a duba marasa lafiyarsu kuma a basu magani ko kuma ayi musu, a basu ilimi akan yanda zasu zamna cıkın ƙoshin lafiya wanda za su tsaftace muhallinsu domin kaucewa wata cuta. Irin wannan shirye shirye akan iya yin su a matsala kwara ɗaya, akan iya ɗaukam likitoci wanda suke da kwarewa ta musamman a ɓangaren, misali a ɓangaren ido ko ɓangaren baƙi akan iya ɗaukansu domin aje ƙauye, in aka je wannan sai a duba duk wani mai wannan matsalan, duk wani mai wannan matsalai sai ya zo domin wannan likitan wanda yake ta kwarewa ta musamman ya duba shi ya ga abinda yake damunsa ya bashi magani.

Gudummuwar al’umma bangaren lafiyar kwakwalwa. Al’umma suna buƙatan taka rawa wajen bangaren lafiyar kwakwalwa domin kasancewa ita wannan al’umma ta kasance cikin lafiya ta ginu yadda ya kamata. Ire iren yadda ya kamata al’umma ta bayar bangaren lafiyar kwakwalwa shi ne na farko duk wasu masu wanda aka san suna da matsalar lafiyar kwakwalwa wato taɓin hankali a janyosu a jiki aji irin matsalolinsu kuma tare da gina wani waje na musamman wanda za’a rinƙa killace waɗanda matsalar kwakwalwa tasu tai tsauri, sai kuma a rinƙa zama dasu ana jin mene ne damuwansu, domin a magance wannan matsala ta kwakwalwa kar te nisa. Idan al’umma ta bada wannan gudummuwa wajen ɓangare ita wannan lafiya ta kwakwalwa to al’umma zata kasance cikin lafiya ba tare da matsaloli saboda su wadannan kasu taɓin hankali idan aka barsu ba’a tarairaye su ba idan wanda suke bukatan kilacewa ne idan ba a killace su ba za su haifar da cikas ko ci baya a ita wannan al’umma shiyasa al’umma ana buƙatan ta bada gummuwa ta wannan bangaren